Issi macca na'iya ya baggakko simma uttaasu ha na'eessi biidi dulliya bochchiya adussa huuphphee beettes. Ha huuphiya giddonkka hara asa kushiya merettida huupheekka beettes.

Issi issi asay kushiyan woykko hayttan wottiyo dumma dumma worqqaa malatiyabati keehi lo'oosona. Ubba macca naati kushe worqqaa wottanawu jaami hayqqana hanoosona.

Sintta baggaara so meedosatuppe issuwaa gidida haree goochchiyo naa"u goomara de'iyaa gaariyaa bolli issi na'ay eqqidi wottaa ancciidi de'iyaagee kunddiyaaba malatees!

Wogga aaho ogiyaa doonan diyaa dirssaa bollan issi yelaga na'ayi zemppi eqqidi silkkiyaa onaara haasayiyaakkonne haasayiiddi des. Naa'u asati A sinttara boosona.

Aaho tukkenne katta keettay gidddoy poo'idinne puulattidi lo'es. Hagaadan tukkenne katta keettay aakkana koshshes ayssi giikko daro asay so yiyo wodiyan uttiyoosay xayiyo gishshawu.

ha sohuwan beetiya cora mitatti ay maadiyoonaa? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Toophphiyaa huuphe xaatta moconaa dottoriyaa Ahimeda Aabiyiiraanne perenssaaye kawuwaa Maakiroona Ammaanu'eelaara na'ayi issippe haakko simmidi qorjju giidi eqqidi asaa xeelloosona.

Issi sohuwan cora qommo meray de'iyo pooxati de'oosona. Ha pooxatu meray dumma dumma gidishin, baggage zo'o, baggaagee bulla, haratuugee salo mala meranne h.h.malatiyabata.

Issi keehin lo'iyaa masofiyan kumida doonaara saasuwaa ehiya kattay de'ees. Hegeekka oytta, daabuwaa, budeena, uncca qassi dumma dumma ustta oyqqiis.

Hagee issi yelaga na'iyaa qooriyan wottido worqqayi alamen diyaa ma'idinee ubbaappe aadhdhiyaa al'o ma'idinee. Hagaa wotti hemettiyaa asi keehippe duree.

Daro aaho sohoynne maata mala meray diyo dumma dumma mittatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. ha sohuwan darotoo asay mitaa wotees.

Asati toggido miishshaa sunttay ayba geetettii? qassi eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Issi giyaa woykko suuqe de'iyosan dumma dumma zal'ee miishshati deosona. Ha sohuwan shammanawu biida asaykka yaane haa simerettees. Hagee zal'ee man'ee awee?

Timirtte miishsha gidid luxetta hagaaziyaa mojjule giigidaga oydiyan wottidooge de'ees. Ha mojjule immetitoy wolaytta sodo xoqqa luxetta keetta gidiyoga yunvurshiyaa maaatay de'ees.

shooqaa bolli eqqida daro naati beetoosona. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi wogga ubbappe xoqqan beettiya pooqe keettaappe sintta bagaara maata mala adikdhshenne zo'o meraara de'iyaa wogga janxxilaa gidoon qooday oydda gidido naati maata mala shuraabiya maayidi beettoosona.

Hagaa qumaa xeelliyo wode tuma taassi saassoy shaafaa haattaadan ta doonaappe gukki aggiis. I woni hagee aybakko shaaqanchchaa meraadan hanidi waani.

Yelaga naati tohuwaa kaasaa be'iiddinne allaxiiddi tukkiyaa uyiyoo keettay de'iyaagan issi yelaga attuma na'ay ha bagaara uttidi ba tukkiyaa ganxxiiddi beettes.

ha bitanee zhanxxilaa oyqqi uttis. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Qeeri guutta diretta uttida sohuwan dumma dumma so giddon miyoo qumaa qummuwan qommuwan tokkidoogaa. Hagaa mala oosoyi katamaa asaa kehippe maaddana danddayes.

issippe ziiriyan eqqida xoossaa goynniya naati ayba lo'iyoonaa? qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa?

Janxxilaa geetettiya, asay awukko biiddi iraappenne awaappe attanawu oyqqidi kiyo buquraa asaa naati koyro wode go'ettuwaa doommidoy awudee? Issi janxxillay aappun asaa iraappe ashshanawu danddayii?

Cora qommo upuupati punettidi heraayoo de'iyaa puulaa keehippe gujjogaappe haray qassi sa'an de'iyaa saleenay boottaara karettaara walahan de'iyaagee ayba lo"ii!

Mittaaninne maatan keehippe sohoy lo"i uttido sohuwaan ya bagga deriyappenne qassi ha bagga deriyaappe gidduwaara issi guutta haattay googgiyaage beettees!

ha sohuwan xeelliyoode issi bulla mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo xifateti beetoosona. qassi ha ushshaa sunttaykka bedele yaagees.

shuchcha keettaa matan beetiya naatinne appe guye bagaara diya maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Xoosso niyo galattay gido. Hagaa qopiyode beni naatettay hasayetees. Ayssi giko hagaamala hanottan aawaara aayeraa issippe masofiya yushuwan uttidi kattaa miyoge.

Ooninne bantta soo asaara issippe eqqidi de'uwaa ooraxxisanawu besees. ha asatuppe guye bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Cora asayi issippe kushiyaa oyiqettidi baali hellelliyaa kaa''iiddi hombbociyaageeta. Ha kaassaa darotoo kaa'iyoyi masqqalaa wodenne gazziyaa wode gidiyoogee erettida hannotaa.

Oyddu yelaga naati bootta maayuwaa maayidi issippe eqqidaageeti beettiyageeta gidishin hageetu giddon aahhun attumay dii? Ha attuma na'ay qooriyan xaaxoogee ayba geettettii?

Keehippe lo'iyaa zammaana keettaa miyyiyaan qeeri naati kaa''anawu giigida lo'iyaa sohayi des. Hagaa mala sohaa darotoo maanawu uyanawu yiyaa asayi duree.

Meraa keehippe lo'iyaa na'iyaa oyddu qeeri naatuura sa'an uttada beettaws. He na'iyaakka qeeri naati maayidoogaappe dummatiyaa maayuwaa maaya uttasu .

cora asay yaa simmi eqqidi diyaageeti betoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Bottaa worqqata bollan issiba wottikko yeddena yaggiyoge aybba baalikka baynnaba. Hegetuppekka nuuni dumma dumma sohottun asay hassayiyooba essuwan siyiddenne siyiddoba xaafiyoo daro qommo xiffatiya miishshati de'oosona.

Giya giddon asay ba shammidi epiidi qumaa kattanawu go"ettiyoo dumma dumma bambbariyaa shunkuruutiyaa qassi hara hara go"iyaa kattanawu maaddiyaageta asay micci wottiis.

Biitta bookanawu maadiyaa miishsha gididi dumma dumma hagazza immiyaa ha sa'an zin'ida miishshaa suntta ayba gaane? Qassi hagaa giyappe shamanwu gatee woyse?

Beni nu so aaway goshshaa oosuwa daro siiqiyo gishshawu haattay gadiya shokki efenna mala irkkaniya bookkees. Taani ooratta zaabbiyan bookkiyode zokkuwa duuttiyo gishshawu keehi ixxays.

Qeeri oyddu zooziyaara masettidi giigida shuchchatun ogiyaa giigissiyaa yelaga naati maarara uttidi giigissiyoo wode hagaa kaamee aybanne qexe geennan yaanne ha bes!

Dumma dumma soni qumaa kattanawu maaddiyaa maxiniyaa yaagiyooge bayzziyoo keettan de'iyaage beettees. qassi etikka qoodan keehippe daro gidiyoo gishshawu oninekka shammees.

Woni ha asaa bollan de'iya asa ubbi wottiiddi de'iyo caammatu paydoy woysakko eriya asi de'iishsha! issuwa issuwa daro qooday de'iyo caammay de'iyo wode issuwassi aybinne baawa.

Gafatte miizza haatta ushshanawu xiho boorassi woykko maattaa miizzassi katta immanawu keehin maaddees. Hagee Wonggre darotto beetiyo gaxaren goshshanchcha keetta de'ees.

Ha yelaga macca naatinne attuma naati bantta som'uwaa aannuwaa ti'idi duriyoo durssayi ayiba lo'es giideti! Daro asayi hageetu durssaa be'iddi jallidi eqqiiges.

Ha tokettidi beettiyaa maata milatiyaage darotoo miizatussi xale gididi maaddes giyoo gishshawu oonee eriyay intekka shoddi epiidi intte gaden tokkite.

Maaraara eqqidi wolaytta durssaa duriya cora asay beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mittatinne hara daro lo'iya irxxabati beettoosona.

Asay ba miishshaa kaysoy bogenna mala epiidi zammaana wodee ehiido bankkiyaa yaagiyoo eqotaan epiidi yeggana mala giyaa xifatee nuusi beettees.

Wolaytta wogaa qonccissana danddayiya dumma dumma buqurata kaalliya yeletawu aattanawu ubba asaassikka gita aawatettay de'ees. Ha qonccissiyabatuppe issoy hadiyanne bullukkuwa.

ogee beettiyaagee asay baanawu maadiyaagee beettees. qassi a matan beettiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Pappayaa la hagee ayaba lo'iya shooqee! Asi a giddo geliyakko mittigana de'ees. Qassi biron dicciya pappayaya xeeliyode ayba lo"i tana.

Baaneree ogiyaa doonan essin issibaa malaatanawunne issibaassi sohuwaa woykko diyoosaa eranawu maaddeees. Leemisuwaassi xale keettaa, hooteeliyaa, timirtte keettaa, woosa keettaa h.h.m eranaassi keehi maaddeees.

Yettaa yexxiyoo wode yettaasi shonggaa immidi keehippe loyttiyaa kiraariyaa yaagiyoo aybanne korinttiyaa wolqqaa koyennaagee shammiyoo wode biran keehippe daro gidiyoo gishshawu shamokko!

issi yeelagaa maccaa na'iya ba luxxetta keettan karettaa xaafo miishshaa bollan botta xafiyogaa oyqqada xafaydda beettawusu. iissi meraaykka keehippe arsaa.

Issi issi macca naati wogganne aaho gidida qamisiyaa maayi maayidi pootuwaa denddiyoogee etaara he maayuwa maayiyoo wode ayba lo'ees giidetii

Boottaa kuta maayida naati issi muuzzuqqa miishshan ka'idi biidi deosona. Ha naatu sintta baggaara qassi wogga keettay heeregan oosettidagekka de'ees. Yaatin ha sohuwaa awa gaanee?

Gifaataa baalay issi dere asaa oonatettaa qonccissiyogaappe gujuwan asaa issippetettaa minttanawu tuussanne tuuqe mala. Ha gifaataa baalaa yelagata hasheyidi bonchchiyogee qassi ubbaappe sinttatana bessiyaba.

Qommo gaxaa doomettaappe doommidi xade gaxaa wurssettaa gakkanawu diya asati wolayitta sooddo yunbburisttiyaa doomettaappe doommidi ayiso kaaletaa kaalettida asaa miisiliyaa.

Issi bitanee bootta maayuwa maayidi miicciiddi issi sohuwan uttis. I maayido maayuwa bolli masqqalee malatiyabay de'iyaagaa gidishin I gixxido sureekka karetta.

Dumma dumma kattaa qommuwappe oyssaara nne cora mal"ettiya shuqotuura giigida asaa naatu bollaa minttiya usttay aadhdhiis. Ha usttaa yuushuwan buddeenay de'es.

Toophphiyaa zal'e marccuwaa minjja keetta kaalettiyaa daanay diriphphan uttidi daro cenggurssa aattiyaa miishshatun kiitaa aattidi de'ees. Appe guye baggaara qassi na'u banddiraykka de'ees. Hakko hagee zal'ee marccuwaa minjjiyo eqqottay lo'ena.

Ispponggiyyaappe giigida zin'anwu maaddiya hiittay beettes. Ha hiittaykka aaho gididi uttido gishshawu na'aappe dariya zin'iyoosay xayikko shhiqidi zin'anwu maaddiya miishsha.

Erappe koyroy xoossawu yaayiyoga yaagiyaa xuufe shuchchappe oosettida shuchchan de'ees. Hegee tuma asi ersana giiko xoossawu yayi agiigo. Era darsi giidi asay xoossaa ubba wolqqama gidiyoga dogiis.

Wlayitta dichchaa kawaazziyaa kaa'iyaa naatu yaraa shuraabiyaa maayyida yelaga naati ubbayi shiiqidi awaa woxxiyoonaa? Eta qodayi muleera payidiyaakko aapunaa gakkanee?

Cora asay issippe shiiqqiddagettu sintta bagan issi geela'iya karetta koottiya maayadda maata meray de'iyo banddira pude tookkassu. Ha na'ee guyen cora asay de'ees.

Issi yelaga na'iyaa de'iyaara aahonne wogga qamisiyaa maaya ekkada he maayido qamissiyaassi issi bagaa ba kushiyan gede zaarada oyqqidaara li'awsu.

pa laa ayba lo'ii! toochchi achcho! laa ayba lo'ii? qassi a matan issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara darobatti diyoonaa?

Tamaa ettanawu maaddiyaa teegursay kushe hiillanchchattun giigiagenne cora bayzzanawu giigisido shaateti deosona. Hagaa mala urqqappe oosettiya miishshatti giigiyoy kushe hiillanchatuna.

Issi keettaa penggiyan qashshettida sanssalattay de'ees. Ha sanssalatay qulppiyan qashshetti uttiis. Hagee qashshettido gaasoy aybise? Hagaa mala sanssalatay aybise maaddiyoy?

Ba qooriyaan dunguzaa qachchidi bootta shuraabiyaa maayidoogara ba sinttan de'iyaa pomppaan wolaytta telebizhniyaan asa ubbayoo naqashshaa gattiyaagee bitanee hasayiidi ufayttees!

NU biittaa itoophphiyaa kawotettaa giddon tohossa dalgga manttiyaan de'iyaa muleera xaaxi waaxi miishshaara oyqettidabaa ayssiyaa eqotaa erissoy malaatan beettiyaage de'ees!

"english for ethiopia" yaagiya xifatee bootta woraqataa boli diyaagee keehi lo'ees. qassi a bollikka maata mala meray diyo dumma dumma mittaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

shuchcha ogee diyaagaa matan keettay diyaageekka beetees. qassi a matankka maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona.

Issi koskkiya giddon dumma dumma buqurata bayizzanawu shiishshi wottidoogee zayitee, juusee, mulaacay marppee attennan giigi uttidaagee biko ekkada simmaagiyoge ayiba lo'i!

Issi keettaa asati wolayitta wogaa qonccissiya mantta Heebana Wattuushoyinne a keettayiya beettoosona. Etappe guyye baggaara woyishshaappe direttida dirssayinne yelaga uuttayi tokettidagee beettees.

Maata meray de'iyoo sohora osooy ha'i nu biittan keehippe beggottisees. He osooyikka asay ba heera loyitt oyqqana mala maalatiyaaga gidiyooge doggettiyaaba gideena.

sa"aa bolli maata mala meray diyo dumma dumma qommo mittatinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. issi qassi adil'e ciishsha meraykka beetees.

Cora asati maarara uttido sohuwaan isi ha baggaara uttida macca na'iyaa uttido sohuwaan akeekennan xiskkidaaro be'iyoo wode keehi daapuridaba milatawus.

Taani taawaara issi oge woykko issi sohuwaa biyo wode tana ayba ufayssees gaadii. Taassi aaway diyoogan siyettiyaabay keehi daro ufayssay.

issi sohuwan diya cora asati beetiyaageeti bantta kushiyan tooraa oyqidoogee ayba yashii! qa issi maata mala meray diyo dumma dumma mitaa qommotikka sa"aa boli micetti utaagee hagan beetees.

Nu wolaytta biittan daro wode gifaata baalay bonchchettiyo wode cora asay isttaadeemiya shiiqidi gifaataa bonchchees. He sohan qassi daro wogaa maayuwa maayidi duriya asaykka dees.

cilaada geleshshoy beetiyaagee haa simmi uttiis. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Daro maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzatinne hara dumma dumma irxxabati doosona. naa'u asati eqqidi gossiyaara maattaa uyyoosona.

Zammaana ogiyan murutettiiddi de'iya muuzee daro goshshanchchatunne zal"anchchatu de'uwa laammiis. Ha muuzee goshshanchchatu de'uwa laammiyogaappe gujuwan biittee dichchaassikka zokko meqetta gaanawu danddayettees.

Duummaa duummaa merappe giggidaa coora qommoo asaa naatusi puulla go7a immiyaa miishshati de7osona. Ha puullaa miishshatikka qassi keehippe kareetta gidida sohuwan dosonaa

Taani caamma shammanwu biyo wodiyan awudekka eesuwan duuxxennaagaa ba meraakkaa yeddennan takkiyaa caammaa erays. Hegaa gishshawu ta laggeti caammaa shammanawu koyiyo wodiyan tana hindda goosona.

Boottaa maayyida geela'o macca naati heezzaa heezzaa gididi ya bagganinne ha baggan eqqin issi attuma na'aaranne macca na'eera issi malaa maayyidi gidduwan eqqidosona.

Katamay asay ba koyyidoba aybakka asay ba suuqiya dooyidi hegan ba zal"iyoba kaqqidi bayzziyo soha. Hegaa gishshawu katamay gaxariyaple duussawu daro injje.

Wolaytta wogaa maayuwa maayidda keehippe puulanne ali'o oyddiyan wolaytta ayssiya bayra kawo oosanchchatti uttiddi zorettosonna. Ha asatti daraphphan metuwa tobosonna.

Wolaytta asaassi galla galla meetettiya masuha qumatuppe issuwa gidida santtaynne oyttay ha"i qassi katta keettata un"ettiiddi de'ees. santtay oyssaara ka'ikko ulo garssaa geeshshanawu laggetiyabi baawa.

Dumma dumma qalamiyaara de'iyaa biiriyaa pude bonggoyidi wottidoge de'ees. Ha biirettu gatee mulera woysa ekki? Hagee ha biiriyaa bayzziyoseye shammidoge?

paxa xeeliyoode godare malattiya miishshay haa simmidi eqqiis. appe ya bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Issi maccaa na7iya bootta adussaa kotiya maayada ba naa7u kuushshiyaa pudde qoriyako shiishshada hako siimada xeelaydda de7ausu ippekka guyesa bagay qassi bootta soho.

Issi bootta shuraabiyaa maayyida yelaga na'iyaa ba wogga hoshkkaara huuphphiyaa haa nuukko zaarada eqqaasu. Ippe sintta baggaara keehippe daro ciishshayi des.

Erettida xale keettay boditte kataman beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Deriya boli keehi lo'iya maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. ha deree intte heeran beetii?

Faxee geetettiyaa daabbuwaanne keekiyaa uukkiyoo keetta giddo ta gelada qiibaa takkiyaakko tana kalissiiganawu de'es. Ha keeettaappe kare baggaara de'iyaa awayii keehippe deexxes.

Gakkida yelaga macca na"iyoo gakkida attuma na"ayi ekkanawu giigissiyoo bullachchayi yiyoo keettaa ayiba puulayidonaa! Haga mala keettaa taani be"akka erikke.

Timaattimee nne hara timaattimee hanotan dicciya barkka tollu giigidi eqqiyo abbee baynna mittaa kaafiya xuntta dirssaa. Ha bessiya makkisuwa demmida mittay daruwa ayfees.

Asaa naati de'iyo naa'u keettappe hegeetikka issi maata keetta woykko issi hara keettan karen keehippe cora asay shiiqi uttiis. Ha asatti tobbosonna.

issi yelaga na"ay diyaagee maayido maayoy ayba xeeliyoode lo'ii? qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Wolaytta giddon darotto wogaacce mashshaa, marashshaa, xikkiyaa h.h.milattiyabata giigisees. Issi macca na'iyaa wolaytta televzhiniyaa malatay de'iyo cenggurssaa oyqqada bayzziyaa mishshiriyo giyay waaniyakko oychchayda deawusu.

Mittaappe merettiya ancciyo buquray daro asay toophphiya biittaawati bantta galla galla duussan meezetidoba. Ha so buquray adussa wodiyassi maaddiyo gishshawu daro asay dosees.

carkkuwa kuntti uttido uppuuppay diyaagee beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Allequwaa bayzziyo keettan dumma dumma meran giigida woykko worqqappe woykko birappe giigidage de'ees. Hagaamala allequwaa miishshay keehin gatee al'o. Macca asawu koshshay a. Ishi nuuni hayqqanne.

Issi naa"u goomara bululiyaa a sunttaykka bishikkilitiyaa getettiyaaga bolli uttida issi zo'o shuraabiyaa maayida attuma na'ay nuna ha xeelliiyaagee beettees.

Dumma dumma buqurata bayzziyoonne shammiyoo keettan garssa baggaara de'iyaa kifiliyaan kare baggaara haattaa oyqqiyaa wogga oroottuwa be'iyoo wode a biray keehi daro!

Issi wolaytta wogaa maayuwaa maayida issi bitane duge ayfiya xeellidi haasayidi de'ees. Ha bitaniya sunttay oone? Ha bitane haasayidi de'iyobay aybe aybe?

pississa hayttaa oyqqa uttida boncciyaa beetawusu. i matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Beni wode issi abebe bikila giyoo wottanchchay de'iyaagee toophphee biitteessi mela gede wozmxxidi xoonidoogee hanno gakkanaw haasayettiyaagaa siyoo wode keehi lo'es.

Dumma dumma dorssa qommotti issi heeran issippe shiiqiddi de'ossonna. Ha dorssa qommotti issi sohuwan shiiqqiddi asi heemin bantta maata moosonna.

Nu biittee itoophpheesi kiike uttiyoo sohuwaa getettiyaa adisaaba ambbaa xeelliyoo wode yaa gidin haa biyaa asay darin erettena ayssi giikko asay keehi cora gidiyoo gishshawu.

Keehippe wogga woykko gita ottuwa huuphiyan hara qeeri ottoy tuccettiddi qumi'ettis. Haa naa'u ottotu guye bagan woyshshappe merettiya quruxxoy de'ees.

Mitta cuqqiddi biittan essin mokkiya mitta boye aradda biitta bolla mokkiddi kiyi uttiis. Ha mitta boyiya hayttay suufattiddi laaletti uttiis.

Keehippe melanne doozi woykko maati baynna sohuwan keehippe cora asay issippe shiiqqiddi yohuwa zorettosonna. Ha asatti issippe shiiqqiddi aybbakko zorettosonna.

Issi maataama meran woykko qalamiyan tiyettida godaa bollan keettaa pittiyo puxay de'ees. Ha puxay bayzzanawu corayidi giigisidoba milattees. Ha keettawu sa'aykka iitta puulattidaga.

Tamaare son issi mala maayyuwaa maayidi luxiiddide"iyaa qeeri naata asttamaare yuuyyi yuuyyidi ayibakko tamaarissiiddi des. Naatikka hokkidi ayibakko xaapiddi doosona.

Mayzza ma"e wodiyappe doommidi wolaytta asay ba son essidi uyiiddi takkido tukkee ha"i qassi gutaraa kiyiis. Ha tukkee asaa papshkkissiyogaappe gujuwan zal"iyageetussi daro miishshaa demissees.

Arttisttiya fiqire seraawitinne arttisttisttiya taaddese muluwalema gifaataa baalaa dumma dumma wodetun hombbocida hanotan eretissidosona. Ha arttistteti dumma dumma kochchaa baalata eretissiyogan maalaaliya beeraa bessidosona.

Sooddo ambbay darobatu kaseppe gita hanotan laamettiiddi de'ees. Ha ambbaa aysuwa hara ambbatu xekkaakko gattanawu kaalettiyageetuppenne dere asaappe darobati naagettoosona.

Issi xeelliyo wode luxanchcha milatiya, lo'iya guutta na'iyaa zo'o borssaa zokkuwan ba'ada haa xeellaydda de'awusu. Ippe guyye baggaara qassi naa'u guutta naati oydiyaa bolli uttidosona.

muuzzee sa'aa bolli kundaagee ayba lo'ii? qassi a matan beettiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Musuluume ammanuwaa kaalliyaa asati bantta soo guutta naati attenan bantta xoossawu goyniyoo keettaa eehido issiippe goyniidi biyoogee ubbasankka mezzeyettanawu koshshees!

Asay beni wode ba sooni toga gammaama mehetuppe paraa haarees giyogaa. Paraykka qassi loytti heemmidoogee dembban piriixiiddi asa ubbaa xeelissees.

Ha alamiya giddon diya dumma dumma biittati cora olaa miishshata medhddhiyogan issoy haraara iita annaacettiiddi doosona. Xoossi maaddo heezantta alamiya olay denddana hanenna aggenna iita hirggissees.

Ha"i nu wodiyan asay dumma dumma tekinooloojjee ehidobata go'ettidi alamiyan haniyaba ubbaa eesuwan be'ees. Ubba peesibuukkee asawu injjetiyo gishshawu tana lo'ees.

Issi keehippe a guutta shin adil'e ciishsha meraara de'iyaa kaamiyaa ba bolli baappe dariyaa buquraa tookkada aynne qexenne geennan kaamiyaa ogiyaara woxxawus!

So giddoy keehi lo"i uttidagaa xeellida asa ubbay ha keettaa gelidi ba huuphphiyaa shemppisana giidi ganddaa heerappe yiida asay ambbaa giddon zaariyo sohoy baa!

heezzu naatuppe guye bagaara diya keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitaa ayfeti diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Keehippe aaho yeechchara aakki uttidda asay maanawu ubba qassikka harabawu go'ettiyo irxxa heeran mokkiya doozay aybbawu maadi? Ha doozay awudde awudde mokki?

Cenggurssaa issi sohuwaappe haahuwa epiidi gattanawu maaddiyaa cengurssaa miishshay keehippe cengurssa kessiyoo gishshawu heeraa gurunttiidi waasisses giidi asa ubbay ixxees!

Qorqqoruwaani keexettida keettaa taani be'iyo wode tana malaaliyay iray bukkiyo wode cenggurssaa xalaalaa siyiyoogaa. Gaasoykka beni maata keettay iray bukkiyoode qiibaa qiibaa aattees.

Wolaytta odi bessaa aattiyaa asati issi bitaniyaa aybakkonne oychchiiddi beettoosona. He bitaneekka qassi cenggursaa xoqqu oottiyaagaa ba doonaa matan wottidi haasayiiddi beettes.

Issi naatu aayiya ba cora naatura eqqada ha simada pootuwaa denddayda deawusu. Eta sinttanikka phphule, zaytte, maattay hegadankka hara qassi dummabaykka de'ees.

Issi ordde addee keehippe orddidagee asay shiiqqidi oykkanawu haniyoo gishshawu giidi issi sohuwaa shiiqidi eqqidaagee beettiyaagaa asaay oyqqidi giyaa efanawu hanees!

Dumma dumma daro qommo de'iyo keettayinne ubba qassikka biratappe sintta bagan direttidda dirssa matan issi wodalla na'ay eqqiis. Ha na'ay ogiyan eqqiis.

Asay ba puulaa gujjana giidi beetti qaaxxabaa lo'iyaba gididaba aybakka oottees. Qasai qooriyan wottiyo qoore worqqay daro wode asay ba siiqeesi immiyo imota.

Bootta qamisiyaa maayada sintta baggi ba kushiyaa naa"aa zaarada durssaa aggiyaa na'iyaa ba guyen asi de'iyoobanne erukku ubba biittaa qaattawus!

Amalee de'iyo asaassi ayfiyara afuttaa ehiya cammiya ayfee tukkee hoommuwa coppattiiddi kumi uttiis. Ha tukkiya miyyessan mal"uwa gujjanawu halchchetta xalotee de'es.

Ha"i wodiya attuma naati paashiiniya kaalliyo gishshawu giidi huuphiya qanxxissiiddi hara asa milatoosona. Huuphiya garssa baggaara qanxxissidi bolla baggaara keehi dichchoosona.

Saafaarikoomee mata wode Toophphiyaa biittan oosuwaa doommida kare teelekominikeeshine eqota gididi ha wodiyan daro hagaazaa immiiddi de"ees. Netiworkkiyaassi saafaarikoomee lo'o.

Ha"i wodiyan parlance hariya gaariya goochchiya paratinne hareti be'iyo metuwa ballunne be'oppo! Beni issi asaa tookkin banggaa, phuuphulliyanne oyssaa barssiyo paray ha"i maataa miidi hagaadan daafurees.

Cora asay kaamiyaa giddon uttidi ha xeelidi pootuwaa denddidosona. Dariya baggay macca asa gidishin kaame awappe awu biyako eranawu nuuni erike.

Mittaa ayfeta keehippe tokki wottido heeraa xeelliyoo wode ha baggaara keehippe orddi uttida paappayaa mittaa ayfee teeribennaaga xeelliyo wode cora asay giddo ginan beettees.

Macca asaa luxettay ayinne maaddenna yaagidi asay beni wode macca naata tamaarissenna. Gidoshin saleworq zawude minnada luxada ba biittaa kaalettaasu.

Issi yelaga asay issoy eqqidi yexxiyode hara asati qassi issippe yexxidde ubba qassikka saluwa guppidde de'osona. Ha asati issippe yexxidde ufayttosona.

Amarida macca geela'o naati issi mala bootta maayuwa maayidi uttidosona. Ha adussa maayuwaa asay baalay gakkiyodenne qassi bullachcha wodiyan maayes.

Ha liiphphiyaan aybako aattidi wottido miishshay ayba allaliyaawu giigida miishshe? Awude giigide? Qassi oonee hagaa mala miishsha giigisidi immiday? Hage ooge?

Ka'ibeenna keehippe pooshettida daro haytta oyqqidi qassikka wullennaadan giidi tuuqido mittan zemppidi de'ees. Ha muuzziyassi keehippe daro hayttaynne ayfe de'ees.

Issi aaho goshshaa giddon booxxana hani ekkiyaa maayuwaa maayida naa"u asati eta xeelliyaa asayoo he kattay aybayoo maaddiyaako odiidi de'oosona.

Asay ba biittaa wogaa qonccissiya maayota daro wode coogidi maayenna. Issi issi baale wodenne qassi issi biittappe shoobettida asa bessanawu maayees.

woga woraqqataa boli de'iya cora xifatee beetees. appe ya bagaara maata mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo bonccoti beetoosona.

issi sohuwan diya woossa keettaa giddon beetiya cora naati issippe shiiqi uttidi ha sohuwaa xeeloosona. ha keettaykka daro musiliimme woosa kaatta asata oyqqi uttiis.

Itoophpphiyaa giddon daro asaa giddon erettiyaa arttisttiyaa mantta worqina netsaaneti zo'o meraara de'iyaa shuraabiyaa maayidi haa simmi eqqidi miiccidi de'ees.

Coray meray de'iyo caammati issi diran dooreti uttidaageeta issi asi eta shammana koyyiya asaw bayzzidi de'ees. Shin he na'ay uttidi woykko eqqidi de'iyoosay beettena.

Issi aaho keettan kaaraynne sa'ay qassi giddon de'iyaa miishshay keettaa puulayi uttis. Ha giddon de'iya puula miishshatuppe ciishshay buquraa bolli uttidaagee beettes.

wolaytta eraadoniyaa eqotaa qonccisiyaa a paydoyikka uduppun tammanne usuppuna cachcha usuppunaa yaagiyaa xifatee a bolli de'iyooge karetta meran xaafetti uttidagee beettees.

Darotoo asay he heeri woykko he keettaa biidi qan"iyaa miyoo bakeera yaagiyoo keettaayo kare baggaara erissuwaa bolli de'iyaa dumma dumma qommo kattay lo"ees!

Keehippe daro asay issippe shiiqiddi wolaytta wogaa maayuwa maayiddi wolayttan keehippe erettiya masuha qumma moosonna. Boye gaden turadan mokiya mali'o qumma.

Addis shay yaagiyaa xifatiya oyqqida issi pogeetibeenaa miishshay beettees. He miishshaykka adidhdhe meraa qaalaamiyan giggidagaa. A bollankka zo7o meraa miishsha de7es

macca naatu huuphe keettay diyaageenne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Darotoo meeze xaliyaa getetti erettiyaa asay ba gaden tokkidi harggee sakkiko caddidi uyiyoo wogaa xale getettiyaagaa sunttay harbbanttuwaa getettiyaage madani cammees!

Kanay woni asaassi daro wode so medoosa woykko kare medoosa gi shaakkanawu ayssi metii? I woni asaara de'iiddi wora kana waani milatide?

ha asatuppe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa? ha asatussikka qooday aappunee?

Wolaytta dalgge mantte kessana yaagidi cora yelaga naati bantta kushiyaa cuccumid cenggurssaay nuuge siyetto yaagidoge pootuwaa denttoge erettees. Hagaa mala wodiya xoossi wolayttawu ehooppo.

"taalaqi ye wongel konference " yaagiya xifatte amaarattuwan xaafettidi ha sohuwan beettees. ikka darotoo asay ba woosa woosa keettaa odduwa kaqqiyoogaa.

Issi yelagay keehippe xoqqa sohuwappe goggiya haatta matan ba kiissiyan kushiya yediddi eqqiis. Ha bitane ba huuphiyan awappe naagiyaga wotiis.

Issi bitanee goyettidi giigida goshshan zerettaa zeriiddi de'ees. Ha bitaniyaa be'iyoo wode dafuura oosuwaa oottiyoogee asaa naata ay keenaa qohiyaakko erettida yoho gidiyoogaa.

Badalaay goshshanchcha shooqan zeridoge ayfanawu hanidi de'ees. Badalaay baidage wonuwaa keessidi shiishidi de'ees. Badalaay daroto ho'o heeran de'iyaa woykko mokkiyaga gidishin iray injjettiko daro ayfiya immees.

Saamunay maayuwaa, buquraa, bollaa, h.h.m meeccanawu maaddiya zammaana miishsha. Saamunay bakitteeriya, vayireesiya, fanggaasiyaa hegaanne hegaa milatiya ayfiyan beettenna suuppabata xayssees.

tana gela yaagiya xifateenne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. sohoykka keehi lo'ees.

Taani beni koyro kifiliyappe biidi heezantto kifiliya gakkawukka kifiliyan dendda eqqada naata tamaarissuwau keehi gooba. Qassi he tawu naati kushiya baqqiyode ufayssan diccaaggays.

issi keettaa boli moobayli sentter yaagiya xifatee beettiyaa xeeliya issi na"ay beettees. ha xafatee asaa keehi yeemoyyidi baakko ehaanaadan oottiyaaga.

Wolayttan bodditte ambban de'iyaa kaatoolike woosa keettay issuwaappe biidi hosppuntta kifiliyaa gakkanawu de'iyaa luxetta keettaa dooyidoogan luxanchcha naata loyttidi luxissiyoogee tana keehippe ufayssis

Issi issi wode asay issi xaafettida xuufiya gaazeexaa gidikkonne a nabbabikko daro eraa ekkana danddayees. Gaazeexan daro wode corabay xaafetti uttees.

Itoophphiyaa tukkiyaa toho kuwaasiyaa citaaranne qassi wolaytta dichchaa toho kuwasiyaa citaara annaaciyaa gayttin naa"aykka xoonettenan lagge kiyodo giishshawu issi citay keehippe ufayttees!

daro naati eqqidi kuwaassiyaa kaa'iyaageetinne qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

La zal"nchchati ayba oosuwa oottiyoonaa? Tana etaban daro malaali aggeennabay diyaagee hara oosuwa oottiya asa ubbaappe aadhdhidi eesuwan duretiyoogaanne qassi eta injje duussaa.

Issi na"ay haattaa yaagiya erissuwaa achchan eqqidaagee beettes. Shin na'ay maayido maayoy lo'enna I gita asaa gidiiddi maayuwa bana malatiyaagaa maayibeenna.

Geela'o na'iyaa pala lo"ays gaada nuusi ba menttershshaa ha zaarada bessiyaara eqqa aayiyaa yelin suuttaa laaccida kanaa milatawus! hanno zoriyaa asi baawe.

Tukkiyaa essidi shaashshaaranne daabbuwaara giigissidi wottidoogaa maiyaa asi beettena shin he ubbaa giigissidaynne oonee. Qassi hegee ubbabay oossi giigettidee ?

ha sohuwan aappun naati eqqi uttidonaa? qassi etappe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Toophphiyan asay meehiyaa dosiyaba malattidi darotto meqetta iitta. Ha'i hagaa hariyaa caanay keehin lo'o. Ayssi giiko keehin deexiyaba caanibokkona. Meehiyawu qarettoos.

Baanayi kumido ogiyan aawaara naa'u naatuura uttidi sharaa hiixxogan miccido tambbuwaa bayizzoosona. Ha eti bayizziyoo tambboyi payyatettaa keehippe daruwaa qohes.

Ayfe tukke jabanaappe siiniyan tigettiiddi de'iyaagee beettes. Ha tukkeekka bollaa pashkki oottiya gadeppe tukkiya qoridi bulxxidi shaayidi giigissiyo ushsha geetettes.

ha na'ee kushiyan aybi de'ii? qassi i matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Keehippe mino daro bira ekkiya galbbaappe merettiyaa caammaa. Ha caammaa mala daroto wottiyaa asayi layittayi sinttawu sugido cima asaa xaalla.

Issi meran keehippe arssa gidida biyanee diyaagee habaggi simmidi uttis. He bitaneekka qassi ba huuphphiyan bootta pooxaa qachchi uttis .

hagan hare malatiya medoosatinne qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo buuratinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

biittaa boli diya santtaa matan xeeliyode qassi ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

qumaa kattiidi a bolli wottidi kattanawu maaddiyaa buquraappe issuwaa gidida hiillati bantta kushiyaa hiillan go"ettiyoo miishshaa xeelliyoo wode ayba malaalii!

Mittaappenne birataappe merettiya kalttay wolaytta biittan daro haggaazaara de'iya so buquratuppe issuwa. Ha kalttay kawushsha gididi darotoo mittaa qanxxanawunne qeranawu maaddees.

Wozanaa malaataara de'iyaa qassi baayokka adil'e ciishsha meray de'iyoo qooriyaan wottiyoo puulawu maaddiyaa buquraa aybaa giidi xeganawu danddayiyoo ane odite?

Asay tohuwan manddaridi azalliyo sohuwanne issi deexobaa tokkidi issisaappe hara sohuwa efiya wodee ehiido buqurati beettoosona. Ha buqurati asaassi cora go'aa immiyogan erettoosona.

meeguwa ashanaassinne bulachchaassi maayiyo maayuwa maayida asati beetees. qassi eta matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Kataman nu heeran daro yelagay biido galla ubban uyennan aggenna ushshay de'ees. Leemisuwawu biiraa uyidi daro wode mattottidi asaa cayiiddi soo yoosona.

Booraa shukkidi qassi appe qaarettida galbbaa qacisidoogaa uttiyonne zin"iyooba oottidi go"ettiyoo issi keehippe giigi uttida keettaa giddon de'iyaagee beettees nuyoo.

Daro wodiyan woosa keettatu heeran xayenna muzunqqaa miishshatuppe issuwa gidiya kambbay sa'an uttiis. Ha kambbay awan takkiyo wode cenggurssaa gujjees.

Dumma dumma wogaa maayuwa bayzziyo maayo keettan daro qommo bayzziyo wogaa maayoti issippe yafaran de'oosona. Ha maayottia issi bolla yafaran de'oosona.

Abeba shayiyanne tukkiyaa uyiyo keetta qonccisiyaa xuufe karen kaqettido keettaa giddon uttiyo oyde, qassi uttidi uyidi de'iya asaykka ha sohuwan de'ees.

Wolaytta moottaa giddon de'iya allaanaa aysotuppe issuwa gidida daamoota gaale allaanaa xaacee dere asaa daroban maaddees. Ha xaaciya xaafo keettay bodditte ambbaa giddon de'ees.

Melanne ubba qassikka awa wode mokkiya lokkomma giyo katta ayfe shanxxa bollan sa'an miccettiddi makettees. Ha katta ayfe shayllan makketees.

Annamura woykko annamurichcha yaagiyo issi biittappe mokkida maatay de'ees. Hagee mokkido biittay keehin shuggo mokkiis. Hagaa mala maataay ayamala go'awu maaddiyakko erikke.

Issi gaazeexagna milatiya yelaga na'ay cenggurssa duuqqiya miishshaa oyqqidi hara issi bitaniya oychchi zaatiwa oottiiddi beettees. rti oychchi zaaruwo poliyode hara cora asati xerlliidi doosona.

Issi bazzotiyaa heeran aafuwaa giddon eqqidi denttido pootoy de'ees. Appe bolla baggaara qantta dozatikka deosona. Ha sohuwaa awa heeraa giidi xeeganawu danddayiyo?

Cora biittaa ayssiyaa asati maarara eqqidaagetu giddon gaxaara de'iyaara issiniyaa maccaaro gidiyoo gishshawu macca asay danataa heeran mino giidi erettees!

Afaare biittan de'iyaa zal'anchchati bantta zal'iyaa zal'anaw bantta de'iyoo heeraappe denddidi keehi haaho sohuwaa gaameelan caani ekkidi biyoogee keehi malaales

Kaamiyaa laaggiyaa asati bantta kaamiya asaa likkiyaappe aattidi caaniyoogeene qassi asaappe keehi daro biraa ekkiyoogaa seeraa naagissiyaageeti hegaa minttidi naagiyoogee keehi lo'oba.

Zammaana televzhiniyan go'ettiyo miishshati deosona. Ha miishshappe miyiyankka qassi yetta doyiyoge qassikka hara hara bati deosona. Hageetussi gatees woqqe? Appun marccuwa wurssiyona?

Bolla bagaara woqqaappe merettidaba malatiyaagee macca naati go'ettiyoo shittuwaa bayzziyoogee nu heeran de'iyaa suyqqiyankka de'ii? He shittuwaayyo gatee woysu bira ekkii?

Kaame asaanne dumma dumma buqura sohuwappe sohuwa caaniddi efiya wode ehiido zamaana toga miishsha. Cora asay kaamiya kiyyanawu tara naages.

Issi bitanee ba oydiyan uttidi cengursaa xoqqu oottiyaagaa ba sinttan wottidi haasayiiddi des. He bitaniyaappekka guwwe bagaara nu biittee banddiray de'es.

Cora yelaga asay de'iyo keettan bootta maayuwa maayidage ba kushiyan oyqqiddi caddiyo zamaana buquray aybba geetetti? Ha buqura oosoy aybbe?

Cora baltteetati bantta huuphiyaa loyitti goozettidi issisan ayi ezggiyaakkonne uttidosona. Ha asayi ubbayi mela diyoo wode issinna qeeri na'iyoo tookka uttaasu.

Issi karetta bitanee de'iyaagee huuphiyaa dichchidoogaara bawkka bulaalidi xeelliyoo wodiyan ayba yashshes giidetii? He bitanee ba huuphiyaa qanxxettidi bawkka meecettiyaako keehi lo'anaw des.

Luxetta keettaa giddon luxxiyaa naati ayba pilggetaa oottiyaakonne ubaykka meraara bootta maayuwaa maayidageti issippe shiiqidi tobettiidi de'iyaageti ayba lo"oosona gidetii!

Guraage biittaa wogaa keettaa jagiiraa yaagiyoo aaho keettaa. Ha keettawu garssa baggayi daro mittaappenne mismaariyaappe bolla baggayi qassi maatan kamettis.

Wolayitta sooddo tohuwaa kuwaaziyaa kaa'iyoo wogga aaho dembban cora asayi ayissi shiiqidaakko shiiqi uttis. Ha shiiqida asaa giddon baggayi uttis baggayi eqqis.

Adil'e ciishsha mera puulawu go"ettiyoo miishshata ba kushiyaan oyqqida bitanee be'ite hagaadan lo"ees giidi be'iya asati hegaappe yiidi shammana mala odiidi de'ees!

Giyaa giddon de'iyaa cora asaappe ha baggaara adil'e ciishsha meraara de'iyaa burtukaaniyaa naa"u yelaga naati shammana giidi oyqqi simmiyoo wode eta kiisiyan biri baawa!

ogee asaa naati issi sohuwappe harasaa baanawu maadees. ha naatu matankka qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Curqqattida woykko peerettida maayuwaa sikkidi go"ettiyoo kaamiyaa xeelliyoo wode he sohuwaan asi baynagee asay zammaana kaamiyaa sikissiyooga odes aynne sirennan!

Beni nuson haattaa duuqqidi uyiyoo meraa adil''e ciishsha malatiyaagee de'iyaagee nuson keehi daro wodiyaa de'i simmidi issi galassi sa'an wodhdhidi me'idaagee tana keehi michchis.

Qeeri birataappe biidi wogga birataa gakkanawu de'iyaa buqurata birshiyaa maashinee xeelliyoo wode meraakka lo"ees. qassi daro miishshaa ekkiyaaba milatees qoppiyoode!

Miyoode garssa gomppaa irxxissiya itimaappe oosettiya muchchoy mooqiyara nne oyttaara lo'iya hanotan samppaa bolli giigis. Ha katta keettay keehi dosettees.

Hagaa mala bazzottiyaa sohuwaan tarkka co'u gaada utta be'iyoogee tana ayibippekka aadhdhidi lo''es. Tarkka uttido wodiyan tabaa ubbaabaa yuushshada qoppayisi.

Giya giddon maayuwaa bayzziyoo keettay de'iyaagan keehi cora maayoy de'es. He sohuwankka qassi bootta maayo xallalay bayizettiddi de'iyaagee beettes .

Cora boottaa maayida wodalla naati issi katta keettaa giddon uttidaageeti beettoosona. Ha ubba naatu sinttanikka xaraphpheezzay beettes ha xarapheezzanikka naati zemppi uttis.

garssa baggaa bootta mera qalamiyaan tiyidi qassi bolla baggaa zo'o meran tiyidoogee heerassi de'iyaa puulatettaara shiiqidi ayba lo"iyaakonne be'ida asa kanchchee erees!

Issi yelaga na'ay pude guppidi de'ees. Ha yelagay ba kushiyan toophphiyaa banddiranne boottaa curqqakka oyqqiis. Appe guye baggaara qassi doozay de'iyo dembaykka de'ees.

Issi dumma dumma miishshati issi malay corattiko ha bayzziyo zal'e keettaa suuqiyaa giidi xeeganawu wayssees. Hagaa supper markkettiyaa yaagidi xeeganawu danddayettees. Hagaa mala suuqqe ne koyoba xayakka.

shuchcha keettaa penggen issi na"ay uttiis. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Tohuwan wottiyo dumma dumma caamaata issisan zo'o sharan hiixidi bayzzidi de'iyoge beetees. Ha sohuwan driya caamati qiibaanne macca asaa caamati deosona.

Ani hannis yaahiya xifatee asaassi be'iyoosaa qonccisees. etappe ya bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Upuupati maarara punettidi issi sohuwaan sa'aa bolli micettidageti dumma dumma meraara de'iyoo giishshawu xeelliyaa asaa keehippe lo"iyaa eta bolli beettees.

Yeleta gallassaa gidin hara gallasatakka bonchchanawu koyidi dumma dumma lo'iya puulaa miishshata go'ettidi dumma dumma curqatanne ciishshata go'etooge keehippe lo'es.

issi bootta meraara shuraabiyaa maayida attuma naati adil'e ciishsha meraara, zo'uwaara qassika karettaara de'iyaa wolaytta banddiraa oyqqidi eqqidaageti keehippe ufayttoosona.

Dumma dumma do'ayi daanawu maaddiyaa asaassikka qa lo'o carkkuwaa gishshiyaa aaho wooraa. Ha wodiyaan hagaa mala worayi qoodan keehi guutta.

so giduwa giigissanaassi maadiya puuttoy beetees. ha puutuwa suqqiya macaaseeppe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Wolayttan erettidda wolaytta liiqa luxetta keetta yootiya arumay beetes. Ha arumay wolaytta dicha amuwan aqqiya wolaytta liiqa luxetta keetta yootes.

Issi maccasiyaa kawuwa haile silasera coraa qiiba naaturaa eqqidosona. Hagee aayiyaanne aaway baynna naata dichchiyo haggaaza immiya eqqotta milattees. Hanna godattiyaa eriyaba milatees.

Zo'o xaphphuwaa bootta shara sa'an hiixidoga bollan miccidi bayzzidi de'iyoge beettees. Zo'o xaphphoy tana ha giddon keehin ma ma giidi iisin kattada kallada maasi.

Cora qommo kattaa murutati issippe shiiqidi de'iyageeti beettoosona. Pilay, shendderay, bambbaree, sanittay, loggomoynne hara kattaa murutaa ayifeti samppaa bolli de'iyageeti beettoosona.

Nu woosa keettay ooratta keexxiyoo keettaa matan de'iyaa maatay loyttidi diccis shin asay he maataa buuciichchiyaakko tana keehi lo'es .

Asay dumma dumma puulattida sohuwa dumma dumma allaalliyassi loyttidi koyees shin ubba hagaa mala sohuwa be'iyakko ubba ayba dosuwa dosaneeshsha!

Issi shuchchappe direttida dirssa giddon uppupa pugoge qassi mal'o tammane ussuppuna yaagiyaa xuufekka de'ees. Hagee aybawu giigida giigiso? Hagawu go'ayshin?

Macca naati bantta hayttan wottidi bana puulayanawu maaddiya miishshay beettes. Hagaa lukkiiddi macca naati akeekana koshshes ayssi giikko issitoo moorettiichchikko he sohoy naa'antto paxenna.

Taani keehippe dosiyo Toophphiya broadcasting cooperation giyo oduwa pulittoy hachchi hayittaassi siyanawu lo'iyabaa gattiiddi pe'iis. Hagaa gaasuwan taassi de'iya ufayissay hagaa keena gaanawu daniddayettenna.

Naa"u naati teenisiyaa yaagiyoo eqqidi yaanne haa kuwaasiyaa shocci shocci ka'iyoogaa kaa"idi de'iyaageta kare baggaara uttida daanati eta pilggiidi de'iyoogee beettees.

Issi yelaga na'iyaa bootta shuraabiyaa maayidaara qassikka ba issi kushiyaan bootta banddiraa oyqqa uttidaara ha simma miiccayda eqqidaara keehippe lo"awus!

Issi yelaga attuma na'aynne issi yelaga macca na'iyaa issisan eqqidi pootuwaa denddidi deosona. Hagetti azinanne machcho gidenan aggokona. Taagekka yawu ziggirssa.

Caala oyssaa yegiddo keehippe daro mali'ettiya qimaametta yegiddo bilandduwa mooqiyan ekkada miyoode kushiyaara pude saxa saxa ma ma gees. Ha kattay oyssa kattatuppe issuwa.

Gaden goshshaa giddon tokkidi dichchiyoo uyanawu woykko pabirkkaan gelidi laqilaqiyaa sukaare kiyiyaa shonkkoruwaa miittay sa'an zin"idaagee qoodan ayi keene daro!

Luxetta keettay luxanchchati biidi eraa woommiyo gita eqota. Luxissiyagee luxanchchata eraa lanqqiyaa eraa aawaa gidiyo gishshawu ayyo bonchchoy keehi koshshees .

Ogiyaara yiidi diya makiinay beetiyaagaa matan poo"oykka beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Ushsha bayizziyoo keettan awu bayizziyaa bitaanee eqqidi biyzziyoo sohoyi xawulaappe merettidaagee xeelliyoode ayiba lo''ii. Daroo biraa wurssidi daroo wolqqaa wurssidi merettoogee erettes.

Issi ogiya donan de'iya keetta karen dumma dumma furnichchere miishshati deosona. Ha baggaara qassi xawula caanida haree biidi de'ees. Hage awane?

Wodee ehiido zammaana kompiiteriyaa go"ettiyoo keettaa giddon daro maccanne attuma naati uttidi he go'ettanawu injjettiyaa komppiiteriyaa go"ettiidi de'iyaageti beettoosona nuusi!

Ogiyaa xaphon hegeekka qassi kaamee yaanne haa simerettiyoo sohuwaan gaxa baggaara asay hemettiyoo wode a miyiyaan mittaadan eqqida biratay ayssi maaddii?

Aaay ba xalaalay issi ooso soha baanawu qassi issi issi wode ba dosiyo asaara baanawu motoriya shammees. Motoreekka lambbaa uyidi iita ellelliyaba giyogaa.

Cora sawiyaa cuwaa cuwayanawu maaddiyaa shaatetti giigidageta asay markkaato giyaa geliidi eta be'idi shammana giidi etu gatiyaa oychchiyaageti nuusi beettoosona.

Ha naa'u macca naatuppe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Mittaa xawulayi gede gede magadetiidaaga bollan ciishshaa duge zaaridi miccidayi oonee? #agaadan eti karen giigissido bayira gaasoyi ayba gidana danddayii?

Dumma dumma mitta murutattuppe massiddi giigissiyo asay uttanawu go'ettiyo keehippe puula oydde issi bolla shiiqiddi uttis. Ha oyddiya hiillanchchay massiddi medhdhees.

keehi puulattidi maayi uttida naati beetoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi borssa ba'ida muumeera karetta gididi xalahe malatiyaa wogga bitanee hemettiiddi de'iyaagaa. Assi xade baggaara boss yoss yaagiyaa xuupee orddiyan xaapettis.

Ha"i ha"i daro quma keettati bantta sunttaa xeesissiya manl"o qumata kattiyogan erettoosona. Ha qumatuppe dariyageeti heeraa asaa kattaa wogaa eretissiyageeta gidiyogee galatissiyaba.

Yelida aayyiya ba yelido na'iyo hagaadan shiishsha oyqqa zoriyo wode i zoree tana gidikko eessaappe aaxxidi mal"eess. Hagee eti oyqqido samppay taassi beni miido ashuwaa waammotissiichchiis.

Keehippe lo"iyaa darotoo attuma naati wottiyoo meran bootta gidida caammaa kshiyaan oyqqi wottidogee ayba lo"ees gidetii, qassi a gateekka shammawu keehi daro.

Shuchchaape bolli bollan keexettida wogga zammaana keettaa sinttan haattaa oyiqqiyoo woggaa aaho bootta koddayi bayizziyoogee des. I woyisu bira ekkiyaakkonne taani erikke.

Cora wolaytta yelettay de'iyoo attumanne macca naati zannaqa sohoy de'iyoo sohuwaa biidi zannaqi simmidi issippe maarara uttidi ufayttiidi de'iyaageti beettoosona.

Yelaga kawo oosanchcha naati ubbay issippe shiiqettidi issi mala maayuwaa maayidi wolaytta banddiraa bantta kushiyan oyqqidi hemettiyaageeti keehippe lo'oosona .

Bootta meraara de'iyaa qamisiyaa maayida macca machcheera eqqida ikka qassi bootta dhurabiyaa dunguzaa maayida azinay bantta yelido na'aa kushiyaan oyqqidi i miyiyaan eqqis!

Issi issi suuqiyan qeeri qeeri asaa maaddiyabati heregay, miidoy bayzettees. Tana heregan huuphiya pixettidi ha"i ha"i xeelettiya asaa qoppiyode sheneyees gooppa.

toochchi achcho! laa ayba lo'ii? qassi a matan issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara darobatti doosona

Hagee nu biittee Itoophphee kawotettaa giddon tohuwaa kuwaasiyaa kaassaa citatu giddon toophphiyaa tukkiyaa toho kuwaasiyaa citaa be'iyo wode eta kaafa kaafa gees!

Kaamiyaa ogiyaa miyiyaan asay hemettiyoo sohuwaan miye baggaara nu biittee kawo gidiyaa dottoriyaa ahimeda aabi kessido qofaadan asa ubbay mittaa tokkidoogee keehi lo"ees!

Hanna bootta mulxxa lo'iyaa kaamiyaa ayissi ha asi bayinna woran barkka eqqadee? Ha kaamiyoo shammana giikko woyisu bira kessana koshshii

Dumma dumma so gido buqura wottiyo zamaana ali'o gidon keehippe cora so gido buquratti yeggetti uttidosonna. Ha buquray mittappe merettis.

Tukke keettan shaa'ettiyaa tukkiyaa asay he tukkiyaa peenuwaa ekkanaw keehippe doses. Gaasoykka qassi he tukkiyaa peenuwaa eti ekkiyoo wodiyan tukkiyaa amaliyaa aattoosona.

ha sohuwan xeelliyoode issi bulla mala meray de'iyo daro dumma dumma qommo qalametti diya shuraabiya maayida naati issippe eqqi uttidosona.

Asay ba de'iyo heeraa loyttanawu aybippekka aattidi halchchanawunne qassi ba heeraa giigissanawu koshshees. Ubba issi issi heeran ba heeraa loyttiya asawu miishshaa immiyakko michchenna.

A meray bootta gididoogaa issuwaa issuwa bolli dooridi shammanawu yiyaa asa ubbay he sohuwaappeayne waayettenan ekkiigo giidi wottidogee keetta keehippe un"ettiis.

"I LOVE WOLAITA" yaagiya xifatiya matan eqqida qeeri na'iya beetawusu. qassi ippe guye bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Dichchappe beettida ayfiyanne atotettanne laametta xeelliyagan giigida diriphpha qonccissiyaga gidishin issi bitane ha diriphpha kaalettidi de'ees. I de'iyosanikka uuttaynne muuzzekka de'ees.

Cora tamaare naati kollojjiyaappe anjjettidi bantta anjjettido maayuwaa maayidi bantta baalaa bonchchanawu sohuwaa biidi de'oosona. Hagee tana wozanappe keehin ufayssees.

Toophphiya zal"e bankkiya macca naatu toho kuwaasiya citay seekaafa annaaciya 2017 maarotettaa layttan xooniis. Ha citay ha layttikka mino hanotan kaa'iyogaadan hidootay de'ees.

Issi katama giddon uttidi zannaqanawu maadiyaa sohoy bawa giyoge he katamasi keehin qoheta. Hagee asay uttidi zannaqanawunne miiddine uyiiddi banttana zannaqisanawu maadiyaa man'e.

oyddu asati biyaageetuppe miyiyaara beetiya keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo kataa ayfeti diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Nu biittee itoophphee banddiraanne qassi wolaytta banddiraa bantta hashiyaaninne qooriyan aattiidi de'iyaa attumanne macca naati zanaqqa sohuwaa biidi ufayttiidi de'oosona.

Laa taani daro wode asho giyo sunttaa mule maydda maydda de'aaggiyakkonne ixxa erikke. Shin ubba ancci katto xibisiya demmikko tawu saassoy sakki gi aggees.

Wolaytta wogaa maayuwaa maayida cora geela'o naati issi sohuwaan eqqidi issi macca na'iyoo bantta sinttan uttisidi keehippe ufayttiidi de'iyaageta be'oos.

Wolaytta soodo ambban gutaraa gibbiya de'iyaa allaxxiyoo sohuwaa asay sagga gallasatun he sohuwaa bi biidi allaxxiyoogee tanakka ba ba ges.

Hagee santta buluwaa gidishin dumma dumma go'a immees. Ha santta buluwassi bonccoy aybawunne go'ettin bea erikke. Giddoppe attin ciishshaynne liccoy daaxin dumma dumma xale kiyees.

Keehippe adussa gidida kaamiyaa ogiyaara kaawo oosanchchatuppe oonakonne ba bollan caani uttida daro issi mala kaameti issoy issuwaa geeduwaa hemettiyaageti awu biyoonaa?

Cugunttaara asaa puuzidi miyaaba malatiyaa issu macca na"iyaa keehippe lo"iyaa hayittan wottiyoo guduchchaa oyiqqa uttaasu. Ta xewliyoo wode ha guduchchati lo"oosona.

Guuta woykko yiira na'ay ba yelettiddo koyro laytta bonchchees. Ha na'aa laytta bonchchanawu koshiya dumma dumma puula miishshatikka shiiqi uttidosonna.

Ethiopian erettida duriyaa Shek Alemodin giyoogee suufe kootiyaa garssaara bootta shamiziya maayidi, buuchchan kushshiya wottidi uttiis. awu huuphiyan guutta puuluntay beettees.

Issi keettaa giddon xekkaara de'iyaa buquraa bolli qoodan daro oydeti gupanni uttidaageta xeelliyoo wode cora asay he keettan de'iyoogaa odees!

Hagee nu biittee itoophphee baaburiyaa hagaazaa yaagiyaa bootta adussa kaamiyaa bolli xaafetti uttida xifatiyaa be'iyoo wode i hemettiyoo ogeekka keehi lo"ees.

Hagaa hadiya giyo maayyuwaa maayida asi tanaara ogiyan gayttiyaakko I ubba ta erenna allaga gidiyakonne taani a yerada adhana. Hadee asaa aggidi mittaa mayzziyakkonne loyttana.

Cora miizzati giyaa giddon asay shammana mala getettidi issi sohuwaa shiqidaagetu nuuni haahuwaan eqqiidi xeelliyoo wode ayba meraara de'iyaageti beettiyoonaa?

coora asati issippe shiiqidi duummaa duummaa doozataa xeeliydi beettosona. eeta giddonkka coora maccaa asaykka beettees. issi bitanee eeta giddoppe qassi awaappe aashshiyaa miishshakka oyqqi uttis.

keehi lo'iya heeraa giiggissidoogaan oydee diyaagee beetees. qassi ha oydetu matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.